Bɛ niŋdi la ayirimo ayirimo maa mi bɛ zooya pam dobba beni paɣaba beni nachimba ka bi gbubi gbubi pipa piɛla ni pipa buluunima ka bi sabisabi binyara pa di zuɣu ka paɣa ʒe di tooni.

Tiŋnaa n chena o mee ni chena maa o loori n nyɛ din be tooni ni o kpambaliba ni o kamona bihi la loori nima maa zooi Loori nima maa zuɣusaa filaaki nima tam tamya ka sheba be palli maa yaɣali ka che gbiaɣu ka sheba maachiri doli loori maa tiŋnaa maa loori maa sheba n tam tam loori maa yaɣali niriba ata ta.

Piibu piibu shee ka bi kana ni bi ti piigi bi ni laɣim maa bi nyɛla bin zooyi ka shɛba tam zuɣusaa maa gbansabinli ni gbanpiɛlli ka ŋun bala maa pili zipili buluu ka niriba laɣim pam ka zoogi ka shɛba ʒi n ʒi tiŋa ka pili zipili sabinli shɛba zipili piɛla ka niriba maa ku zooyi zooyi ka bi lo bin yara.

oofis n biɛni oofis maa ka teebuli nim ʒɛ di sunsuuni ka buku nim paya ka labtop biɛni ka foon gba paya ka kamɛra gba pa di zuɣusaa ka kuɣu ʒɛya kuɣu maa kuɣu piɛlli n nyɛli ka liiga dozim pa dizuɣu ka oofis maa dikpuna maa ka bi kpahi kpahi buku nim kpɛbu shee n zaŋ buku nim niŋ niŋ ka tooilɛt rool tamya ni bin yɛra

Bihi n chena bɛ chendi maa mee puuni paɣaba nyɛla bihi ayi ka dobba nyɛ bihi ayi ŋunbala maa saana biɛla ŋunbala maa bibilifu n nyɛ o ka ŋun be bɛ nyaanga doo sani maa ka o gbibi doɣu n daara chena ka nitiba ata maa ka bɛ be tooni ka la ka niŋ suhu piɛlli pam ka ŋun bala maa piri namda girin ŋun bala maa mee o yela liiga buluu ka so jinjiɛma sabinli.

Kpe nyɛla tinkpaŋa ka paɣa ʒi moto zuɣu ni o ba ka na gbubi bini o nuu ni n kaanda o chandi shee maa mi o lo la?bin yara pa moto nyaanga ka paɣa so gba za o nyaanga ka buɣi bini ka diri o fiila ka tahali za tooni maa ka gaɣali shabi ya ka bi tooni maa gba shɛba ʒi n ʒiya ka taha za n za bi tooni bi nyɛla ŋun yɛn ba moto.

Yili dundɔŋ ni yili maa dundɔŋ mi bi laɣimi be mi ni laɣim maa be nyɛla niriba ata paɣaba noli ka noribi ayi laɣim gub mŋana paɣara ka nyunbal maa yɛ liga piɛli ka so chinchini nyunbala maa mi o yɛla chinchini niɛma noli ka pa sari sabinli nyunbala m ka o bobi bobiga ka zaŋ beni lo o shɛɛni ka kooni saɣari ka bia za bi nyaanga ŋɔ ka tɛɛbli beni ka benyara tam tam ya ka mŋana zaya.

N nyɛla paɣaba ata ni chɛna ka bi zaa kpabi bihi ka niraba ayi ʒi ʒili ŋunbala maa ʒila kpalaŋa ka ŋunbala maa ʒi boɣati ka ŋunbala maa mii gbubi kpalaŋ o nuuni ka yino tuhuriba soli ka ʒiri kpalaŋa o gba mii kpabila bia ka so gbubi anbirɛla

polinsi nim n gbaai so bi ni gbaai so maa mii o sola jinjɛm sabinli ka yɛ liiga ʒiɛ ka di mikisi mikisi kalɛs ka n ba maa pili zipili piɛlli ka o nini polo niŋ suhusaɣangu pam ka o kuhura ka polinsi nim maa gbubi gbubi o